Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichizvichengetedza kubva kumatenda akasiyana-siyana. Tinofanira kuzvichengetedza nekuenda kuchibhedhlera uko kwatinenge tichinopuwa mitombo iyo yatinoshandisa kubairwa mukati mwenyama dzedu kuti dzikwanise kuramba dzichiita kuti dzisangobatwa ngematenda.

Mukupona kwedu tinoona kuti ngedzimweni dzenguwa tinogona kutopona tisingaziyi kuti tingangodai tine hosha inotopona iri munyama dzedu. Ngekudaro tinofanira kugarawo tichienda kunohloyiwa ngemadhokodheya toonekwa kuti ngazi yedu ichakachena ere.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techishambe nyara kana kushambe nyara ngemvura inenge ine sipo izvo zvinoita kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana uye ngedzimweni dzenguwa kwetinohamba tinofanire kusiyawo ndau yakareba kusvika pane umwe muntu kuitira kuti hosha yaanenge echirwara nayo isatapukira kuuuya kwatiri.

Mundau dzetinogara tinofanira kusisa kugarawo takashambidzika uye kushambe nyara page patinongantichida kurye chikafu kana kushamba nyara peshe patinenge tapedza kushandisa chilavha kuitira kuti tisabatwa ngematenda emundani.

Mamwe matenda atinorwara nawo ngedzimweni dzenguwa, tinoona kuti tisu tinenge tazvikonzeresa kubudikidza ngekusaterera zvetinenge takafundiswa ngemadhokodheya kuti tishambe nyara, paya patinenge tapedza kurya zvikafu kana tisati tatorya zvikafu zvacho, uye patinenge tapedza kushandisa zvimbuzi.

Zvirwere zvakawanda zvinotibata mukupona kwedu asi kunyangwe zvakadaro tinofanira kugarawo teizvichengetedza kubva kune matenda aya kudai ngekushamba nyara tapedza kushandisa zvilavha kana kushamba nyara tisati tatanga kubata zvekurya.

Muntaraunda dzetinogara tinofanira kugarawo techichengetedza ntaraunda dzedu kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana pamwepo ngekutoshambawo nyara dzedu tisati tatanga kurya zvikafu.

Tinoona kuti mazuano kwane zvirwere zvawanda maningi zvirwere izvi zvakukonzerwa kudai ngekusa shambidzika kwedu isusu pachedu vantu kusageza maoko tapedza kushandisa zvimbehlera tapedza kushandisa zvimbuzi kana kusageza maoko paya patinonga teida kurya zvikafu.

Tinoona kuti mukupona kwedu ngedzimweni dzenguwa tino batwawo ngehosha dzakawanda idzo dzinoita kuti kupona kwedu kushaishike saka tinofanira kuenda kuzvi bhedhlera zviri pasinde nesu tichindopiwawo mitombo iyo inoti dziirira kuti tisa batwa nge hosha idzi.

Mundau dzetinogara tinofanira kugarawo techishambe nyara kana tikange tapedza kushandise zvimbuzi, uye uye kushambe nyara tisati tarya zviikafu, nekutoziyawo kuti nedzimweni dzenguwa zvikafu zvatinorya zvacho zvinofanira kushambidzwa tisati tazviruma.

Mundau dzetinogara tinofanira kugara tinofanira kuramba teikarakadzisana kushambe nyara kunyanya paya patinenge techida kurya kana kuti tapedza kushandisa zvimbuzi zvinoita kuti tisango batwa ngematenda.

Tinoona kuti kudai ngekugara kwedu, tinofanira kugara tichishambawo nyara paya patinenge tichida kurya kana kushambe nyara kana tapedza kushandisa zvimbuzi izvo zvinoita kuti tigarewo tichizvichengetedza kubva kumatenda akasiyana-siyana.

Mundau dzedu dzatinoponera munofanikawo kuoneka zvibhedhlera izvo zvinoita kuti tikwanise kundorapwa kana tawirwa nematenda nekuti munofanika kuwanikwa he mvura inenge yakachena yatinomwa kuitira kuti tisakasika kubatwa nematenda aya anokonzereswa nekumwa mvura dzakasvipa.

Mundawo dzatinogara munofanira kurambawo muine chibhedlera ngekuti ana mukoti vagare vechiwuya vechihloya vantu, huye pasina mututso wekuti vantu vakwanisa kugara vechiziva kuti ungangodai vachirwara ngehosha iyi huye kuti vanofana kudii kuti kana vabatwa nehosha vapore.

Mundau dzatinopeonera munosise kugarawo tichienda kuzvibhedhlera uko tichinohloiwa kuonekwa kuti ngazi yedu ingangodai ichihamba zvakanaka ere mukati mwenyama dzedu uye kuti tikaonekwa kuti panganei paine dambudziko tobva tabetserwa kuti dambudziko iri ridarike.

Mumatuntu edu atinogara mune zvibhedhlera izvo zvinorapa antu vanenge veirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti antu akasire kupora .lzvi zvinoitao kuti antu asahamba mimango yakakura akwanise kunorapwa.

Mundawo dzedu dzatinogara munofanira kunge muchiwanika nezvibhedhlera, apo kana tikange tarwara ngematenda akasiyana siyana tinokwanisa kurumba tiyendeko kuti tinokwanisa kurapwa kuti tikasire kupona.

Mundau dzatinogara munofanikawo mundau idzodzo munenge kuchiwanikwa mvura yekuchena idzo dzinoita kuti tisangobatwa nehosha dzakasiyana-siyana idzo dzingangodai dzichisanganisira ngekorera.

Ku akwa kwe zvibhedhlera mundau dzatinogara kwakati nakira maningi nekuti tinenge tisingacha hambiwo mu mango wakareba kuenda kuno rapwa nge madhokodheya uye futi ku akwawo kwe zvimwewo midziyo inotipa mvura dzakachena kunoita kuti upenyu hwedu hurambe hwaka hlamburuka.

Mundau dzatinoponera munosiso kugarawo muchionekwa zvibhehleya izvo zvinoita kuti antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana akwanise kuendayo vachinorapwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kiti vapone nekukasira.

Mundaraunda dzatinopona tiri munofanikawo kuonekwa mune zvibhedhlera izvo zvinoita kuti kana tabatwa ngedenda hatihambi umango hwakareba kuti tikwase kuenda kunoona madhokoteya vatipe mitombo yekuti tipone.

Mundau dzatinogara munofanira kunge muine zvibhedhleya izvo zvinoita kuti kana tikange tavirwa ngedenda tinokwanisa kuhamba mumango mudodori. Kuti tikwanise kundorapwa ngaana mukoti.

Mundau dzatinoponera munosise kugara muchionekwa mvura dzakachena. Idzo dzinoita kuti tisaisa makonye mundani mwedu aya, unozooneka achizotirwarisa.

Mundau dzetinogara munofanira kuonekwawo zvibhehleya izvo zvinoita kuti vanhu kana akange awirwa ngedenda vanorumba veiendeyo kuti vakwanise kunopiwa mitombo inoita kuti vakwanise kupona.

Mundau dztinogara munofanira kugarawo muchioneka zvibhedhleya izvo zvinenge zvine ana mukoti b nemadhokodheya anenge achirapa antu ungangodai achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti akasire kupona.

Mumatunhu atinopona tiri, munofanira kuwanikwawo zvibhedhleya izvo zvinoita kuti kana tichinge tawirwa ngematenda, torumba techiendeyo kuti tinokwanisa kubatsirwa ngemadhogodheya pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tikasike kupona.

Mundau dzetinopona tiri munofanira kuvanikavo muine zvibhedhleya izvo zvinoita kuti kana tikange tarwara ngematenda akasiyana-siyana, hatizohambi mumango vakareba. Kuti tikwanise kunosangana nemadhogodheya vatipevo mitombo yekuti tipore.

Utano hwendxondo hwakakosha, kuti vanthu vangee vachifundiswa pamusoro pahwo. Nekuti tinoona kuti vanthu vazhinji vanenge vachirwara nendxondo, vanoendeswawo kunzvimbo dzevanenge vachichengetwa, iyo kwevanenge vachipiwa mitombo iyo inoita kuti vagare vakadzikama, uye futi ramangwani ravo rinenge ratopata. Saka vanthu vanofana kugara vachifundiswa kuti vagare vachizvichengetedza.

Hutano hendxondo hwakakosha maningi kuti hunge huchifundiswa kuvantu. Nekuti tinoona kuti mukupona kwedu vantu vanenge vachirwara ngendxondo vantu vaya vane upenyu husina kutsarukana. Ngekudaro hupenyu hwavo hunenge husinga hambi zvakanaka.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagare vachifunda ngezvawo zvinoita kuti mukupona kwwedu tipone munezvakanaka uye kuti tisazoshaishirwa ramangwana redu ngekuda kwekuti misoro yedu inenge isingachatori zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha, kuti antu arambe achifundiswa ngezvahwo, izvo zvinoita kuti ,vanhu vakwanise kukura vechiziya kuti vanofanirwa kudini, kuti vasabatwa ngedenda, iri nekuti rinoshaisha remangwana redu.

Utano hwendxondo hwakanaka maningi kuti vantu vagare veifundiswa pamusoro pahwo izvi zvinoita kuti vantu vaziye kuti zvii zvingangidai zveikonzeresa kuti ndxondo dzedu dzizotadza kuzoshanda zvakanaka uye vanofanirwa kudini kuti vasakwanisa kubatwa ngehosha iyi

Vantu vanosise kugara vachifundiswawo pamusoro peutano hwendxondo, kuti hwakanakirei ,uye futi kuti vasabatwa ngematenda aya, ngekuti anoshaisha ramangwani redu.

Mundau dzatinogara munofanawo kugara Makati mhoryo musina tsvina izvo zvinoita kuti tisabatwa nematenda akangodai ana korera nemamwewo anokonzereswa kudai ngekurya tsvina.

Mukupona kwedu tinoona kuti kuvakwa kwezvibhedhlera mumundau dzatinogara kwakanaka maningi. Izvo zvinoita kuti paya patinenge tawirwa ngedenda atihambi mumango wakareba ,kuti tikwanise kunorapiwa.

Kuakwa kwezvibhedhlera mumakanyi kwakakoshawo maningi kuita kuti tikwanise kuendawo kundohloyiwa pasinde uyezve tigare teiziya kuti tingangodai tichirarama nehosha ere kana kuti atina munyama dzedu uye kana taonekwa tinayo topiwa mitombo iyo inoita kuti tikasire kupona.

Mukupona kwedu mundau dzatinogara munofanira kuwanikawo zvibhehleya izvo zvinoita kuti vantu kana vakange vawirwa ngedenda vanorumba veiendeyo pasina kuhamba mumango wakareba kuti vakwanise kunobetserwa.

Mumatumhu mwedu matinogara munofanirwe kuonekwa zvibhedhlera, izvo zvinenge zvichirapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona aende kanyi kunokumana nehama dzawo.

Muntaraunda dzatinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichirapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana, kuti vanhu ava vakasire kupona, uye kuti ngedzimweni dzenguva powanikwawo midziyo idzo dzinoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kurapa vantu ngekukasira.

Zvibhedhlera inzvimbo dzakanaka maningi kuti dzinge dziri mwacho mwatinogara izvi zvinoita kuti kana tikange yawirwa ngedenda atizohambi mumango wakareba kuti tikwanise kunohloyiwa nganamukoti uye kupiwa mitombo yekuti tipone.

Mumandau dzetinogara munofanirwa kunge muine chibhedhlera. Izvo zvinoite kuti paya petinenge tawiwa ngedenda tisahamba mumango wakareba kuti tikwanise kunoona madhogodheya nanamukoti, vakwanise kutirapa.

Ndau dzatinoponera munofanira kugara mechivanikwa zvibhedhleya izvo zvinoita kuti kana tikange tasangana nematenda hatizohambi mumango vakareba. Kuti tinokwanisa kunoona madhogodheya vakwanise kutirapa tipone.

Mundau dzatinogara zvakanaka kuti mugarewo muchionekwa mu zvibhedhlera izvo zvinonge zvi chirapa antu anenge achi rwara ne matenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Mundau dzedu dzetinogara tinoona kuti mava kuwanikwawo zvibhedhleya izvo zvinorapa antu anenge vechirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona.

Tinoona kuti mundau dzatinogara mwaaku wanikwawo zvibhedhlera, izvo zvinoshandiswa kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Mukupona kwedu tinoona kuti vantu vanofanirwa kuendawo kuzvikora apo paanenge echifundiswa kuzoita madhokodheya emangwana. Uye izvi zvinoita kuti nyika yudu irambe ichihambira mberi. uye kana tichinge tasongana nematenda tinokwanisa kuona anamukoti akawanda, anokwanisa kuzotibatsira kuti tipore.

Tinowona kuti kupona kwedu eeh vantu vanofanire kufundawo vachifundiswa kurapa antu zvinoita kuti ngenguwa ichawuya pamberi apo madhokodheya anorambe ariyo uye echiwanda

Mukupona kwedu vakomana nevasikana vanenge vachiri kukura vanofanira kuitawo vachienda kunofundiswa kurapa antu angangodai achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Vantu vanenge vachiri kukura vakaite semajaha nemhandara vanofanire kuendawo kuzvikora veindoofundiswa kurapa antu avo vangadayi veirwara ngematenda akasiyana siyana. Izvi zvinotidetsera kuti muzuwa ramangwani madhokodheya aazonesi kuwana.

Mundau dzedu dzetinogara munofanira kungewo muine antu aya anenge achifundira kuzorapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakwanise kuzopora. Izvi zvinotibatsirawo kuti ngezuwa ramangwana madhokodheya anoramba echiwanda.

Mundau dzatinogara tinoona vantu vanouya ,madhokodheya nana mukoti, vanenge vachiuya ,vachikarakadzira vantu kuti vagare vachizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, kubudikidza ngekushambe nyara kana vasati varya chikafu.

Ngedzimweni dzenguwa muntaraunda dzedu dzetinogara, tinomboonawo kuti munombouya antu, aya madhokodheya nana mukoti achifundisa vantu kuti vanofanira kudini kuti ntaraunda yawo igare yakashambidzika uye kuti vantu vasabatwa ngematenda vanofanirwa kuita sei.

Mundaraunda dzatinogara nedzimweni dzenguwa ana mukoti achiuya achifundisa vantu maringe nekuchengetedza kwendaraunda uye zve tinofana kugara tichiita Kuti tisabatwa nematenda.

Mundau dzetinogara tinomboona kuti ngedzimwei dzenguwa madhokodheya anombouya vechifundisa vantu maringe nekuchengetedzwa kwentaraunda dzavanogara, uye zvinoita kuti vasakasira vabatwa ngemayaiyo akasiyana -siyana.

Mundau dzedu dzatigara ngedzimweni dzenguwa tinoonawo madhokodheya echigumeyo pavanenge vechifundisa vantu pamusoro pekuti vanofanira kudini kuti vakwanise kuzvichengetedza kubva kunehosha dzakasiyana-siyana.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mumandau mwedu mwatinogara mwakuwanikwawo zvibhedhlera zvakawanda zvinosimudzira vantu vanenge vechirwara ngematenda akasiyana siyana ngekudaro takuona kuti vanthu vazhinji avachahambi mumango wakareba kuti vandokwanisa kurapiwa ngemadhokodhera kuzvibhedhleya.

Mundau dzatingadai tichiponera tinoona kuti munofanira kungewo mune zvibhedhlera izvo zvinoita kuti tisahamba kwenguva yakareba kuti tinokwanisa kusangana nemadhokodheya vakwanise kutirapa.

Tinoda kuti muzvibhedhleya munofanira kuita midziyo yemichovha kuitira kuti vaya vanenge vawirwa nedenda vasvika pachibhedhleya madhokodheya anenge aripo kana azvikorera okwanisa kurumbiswa kune chimwe chibhedhleya kuti vanokwanisa kusangana nemadhokodheya angangodai achikona kurapa antu anenge akorerwa nganamukoti.

Mundau dzakasiyana-siyana dzatinogara tinoona kuti mavakuwanikawo zvibhehlera , izvo zvinenge zvine madhokodheya avo vachirapa vanhu vanenge vachirwara ngematenda aksiyana-siyana, kuti antu aya akasike kupona.

Muzvimbedhlera zviriyo mazuwaano tinoona kuti mawakuwanikwawo midziyo yakawanda yakasiyana siyana, iyo yawakushandiswa kurapa andu anenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vanhu andu akasire kupona.

Kuvakwa kwezvibhehlera mumandau mwedu kwakakosha maningi nekuti kunotirerutsirawo mutwaro wokuhamba kubva kundau dzedu dzinenge dziri kuretu tichienda kune zvibhehlera kuti tinokwanisa kurapwa nemadhogodheya pamwe nekupiwa mitombo.

Mazuvano tinoona kuti mundau dzatinogara mavakuwanikwawo izvo zvibhedhlera zvinenge zvichirapa vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona. Uye zvinoitawo kuti antu asahamba mumango yakareba kuti akwanise kuenda kunodetserwa ngemadhogodheya.

Tinoda kuti mundau dzetinogara mazuwa ano maakuwanikawo zvibhedhlera, izvo zvekuti vantu kana vakange vabatwa ngematenda akasiyana-siyana vanoendayo vachinopiwa mutombo nemadhokodheya inorapa hosha dzevanenge vechirwara nadzo.

Panotinoona kuti zvibhedhlera zviri kuwakwa maningi ende izvi zvinoiti batsirawo kuti paya patinenge tazorwara matenda akati wandeyi nguva yakareba kuti tikwanise kunoona madhokodheya kuti atirape.

Muzvibhehlera tinoona kuti indau dzekuti vantu vakange varwara varumbe vachienda kunopiwa mitombo uye muzvibhehlera izvi zvinofanira kungewo zviri pasinde nesu kuti tisahamba mumango wakareba.

Mundaraunda dzatinogara tinoona kuti maakuwanikwawo zvibhedhlera, umo munenge muine madhogodheya avo vanenge vachihloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, pamwe nekuvapa mitombo inoita kuti vakasira kupona.

Tinoonavo kuti muzvibhedhleya zvaayo mazuva ano, mwanevo zvidziyo zvakasiyana-siyana. Idzo dzawakushandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vakasire kupona.

Mindau dza tinogara tinoona kuti muno wanikwawo zvi bhedhleya izvo zvino shandiswa kurapa antu anenge achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona uye mundau idzi ndimo muno wanikwawo ana mukoti nema dhokodheya.

Muzvibhedhlera zvaayo mazuwa ano, tinoona kuti mwaakuwanikwawo mimwe midziyo, iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Mazuva ano tinoona kuti vantu vanorwara nge matenda aka siyana siyana vano endawo ku zvitoro vachino tsvaka mitombo iyo inoita kuti matenda pavanenge vachirwara nawo akasire kupera uye kana kuendawo ku zvibhedhlera apo vanenge vachino hloyiwa nge madhokodheya kuti wechipiwa kuti mutombo inoita kuti vapore.

Mazuva ano tinoona kuti antu kana akange arwara ngematenda akasiyana, vanoendawo kundau dzakadai ngezvitoro zvinotengesa mitombo kuti vanotenga mitombo yekuti vakasire kupora. Kana kuendawo kuzvibhedhlera iyo kwavanonopiwa mitombo ngemadhogodheya kuti vapore.

Mazuwa ano tingazwe nyama dzedu dzechipanda atifaniri kuramba tichigara kumambatso kwedu asi tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhera zviri pasinde apo patinonohlyiwa ndiana mukoti uye tokwanisa kupiwa mitombo inoita kuti denda rinenge ratibata rikasire kudarika.

Bantu tinofanira kugara tichienda kuchibhedlera apo tichinohloyiwa pamwe ngekupiwa mitombo inoita kuti nyama dzedu dzinenge dzichipanda dzikasare dzapora uye tirambewo takagwinya.

Vantu tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu, apo tinenge tichinohloyiwa ngema dhokodheya kuti vakwanise kudai vachiziye kuti tingangodai tichirwara nehosha dzakadii uye vakwanisewo kutipa mitombo iyo inoita kuti tikasire kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tino tikazwa nyama dzedu dzeipanda tinofanore kuenda kumadhokodheya tichinohloyiwa kuonekwa kuti tinongodai tichirwara nehosha dzakadini uye futi tikwanise kupiwa mitombo inoita kuti nyama dzedu dzigwinye.

Tinofanira kugarawo techienda kuzvibhedhlera , kunohloiwa mukati mwengazi dzedu ,kuti toonekwe kuti mungangodai musina muine hosha ere, ingadai ichipona irimo. Kana ikaoneka irimo ,tokasira kupiwa maphirizi kuti tiuraye hosha iyi ,isati yashata.

Ngedzimweni dzenguwa kana tikaona kuti madziso edu ngangodayi asangana nehosha ingangodayi ichiatambudza, tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kunoona madhokodheya ayo anoita ngezvemadziso kuti akwanise kutirapa kuti madziso edu akwanise kuona zvakanaka.

Vantu tino site tichigarawo tichihamba hamba kana kuita zvimishando zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigarewo dzaka hlamburuka dzisangokasirawo kubatwa ngematenda.

Muntu ukazwa nyama dzawo dzine zviyaiyo unofanira kuendawo kuzvibhedhleya zviri pasinde navo, kuti vanohloyiwa kuti vaoneke kuti vangangogai vechirwara ngenhenda yakadini, uye vanokwanisa kupuwa mutombo uri, uyo unoita kuti vakasire kupona.

Wandu wakange wachizwa zviyayiyo zvakasiyana mukati mwenyama dzawo wanofanira kurumba kuenda kuchibhedhlera zviri pasinde nawo, kuti wanokwanisa kunoningirwa kuonekwa kuti wangangodai wachirwara ngehosha yakadini.

Mukupona kwedu tinofanira kugaravo tichirwa zvikafu izvo zvinoita kuti munyama yedu musawanda mafuta akawanda maningi, uye futi kuti hatifaniri kumbema forya idzo dzinoshipidza mapapu edu mukati menyama dzedu.

Imwe ndau dzatinogara mazuwa ano tinoona kuti mwakuwanikwawo zvibhedhleya izvo zvakushandiswa ngeantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakwanise kunohloiwawo ngemadhokodheya kuti vapuwe mutombo vapore.

Mukupona kwedu tinofanire kugarawo techienda kuzvibhedhlera, uko kwetinonohloyiwa kuonekwa kuti mungazi mwedu mungangodai musina hosha ere, ingangodai ichipona irimwo. Kana ikaonekwa irimwo vanofanira kutipa mitombo yekuti tipore.

Mundau dzetinogara munofanira kugarawo muchiwanikwa zvibhehlera izvo zvinoita kuti vanhu vagare vachienda kunohlowiwa kuti vaone kuti vangangodai vasina hosha ere ingangodai ichipona iri munyama dzavo.

Muzvibhedhlera munowanikwawo midziyo iyi inoonekwawo nemadhokodheya apo pavanenge veihloya vantu imweni kuraoa vantu ava vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu vange veiziva.

Muzvibhedhleya mava kuwanikwawo midziyo iyo yava kushandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachibaira vantu kuisa mitombo mukati mwenyama dzavo kuti vantu avo vakasire kupona vaende kumakanyi kwavo.

Mukupona kwedu tinoona kuti muzvibhedhlera mwakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa Nemadhokodheya kuhloya kuona kuti muntu uyu denda raangadai eirwara naro rinoda mutombo wakadii uye ngepari panonyasa kurwadza pacho omupa mutombo unoita kuti papore.

Nedzimweni dzenguva tinoona kuti muzvibhedhlera umu mava kuwani kwavo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya vantu vakangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Mundau dzatinogara tinoona kuti hurumende yedu irikuakawo zvibhedhlera zvinenge zvichizobatsira antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti asahamba mumango asati aona munhu anoa detsera

Muzvibhehlera tinoona kuti mwakuonekawo midziyo iyo inokwanisa kuti vantu vokwanisa kuringirwa kuonekwa kuti mwiri dzawo dzingangodai dzichipisha zvakadini uye kuti madhokodheya okwanisa kuziya kuti kana muntu ane mwiri uchipisha zvakadai tinofanirwa kumupa mutombo wakaita sei kuti apone.

Midziyo iyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheya apo vanenge vachishandisa kuona magodo angadai ari munyama dzedu, uye vakwanise kuona he kuti mukati mwenyama dzedu imwomwo amuna ere imwe hosha ingadai yeipona irimwo.

Kuvakwa kwezvibhedhlera kwakakosha maningi muntaraunda mwedu matinogara. Izvo zvinoita kuti tikwanise kunohloiwa, kuti tionekwe kuti mungazi mwedu amuna hosha ere inokona irimwo. Kana yaonekwq irimwo topuwa mitombo inouraya hosha iyi isati yakombama.

Mizvibhedhlera makuwanikwa midziyo iyo yakushandiswa ngemadhokodheya kuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana, kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu ungangodayi achirwara ngedenda rakadini.

Nedzimweni dzenguva tinona kuti kunevo ndau dzinogadzirwa mitombo iyo yakuzoshandiswavo muzvibhedhlera. Kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti antu aya vakasire kupona.

Mazuvano tinoona kuti zvibhedhlera zvawanda mundau dzakasiyana-siyana. Muzvibhedhlera umu munowanikwawo mimwe midziyo yavekushandiswa ngemadhogodheya kuhloya avo vantu vanenge vachirwara ngemagwiyana akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Ndoona kuti mundau dzakasiyana siyana makuwanikwawo zvibhedhleya zvinenge zviine midziyo inoshandiswe kuhloya kuona kuti muntu uyu ungangodai achirwara ngehosha yakadini uye kuti vodino kuti hosha iyi ipere.

Mundau dzatinogara tinoonawo kuti muno wanikwawo mezvibhedhlera zvava kushandiswa kurapa vantu vanenge vachirwara ngema hosha akasiyana siyana uye kunohloya chaiko kuona kuti muntu uyu angangodai achirwara ngehosha iri.

Mundau dzatinogara munovanikwawo zvibhedhlera. Apo vantu vanoenda kunohloiwa pamwe nekupiwa mitombo inorapa hosha dzavanenge vabatwa nadzo, pavanenge vachihloiwa ngemadhokodheya.

Eya mukupona kwedu mundau dzedu makuwanikwavo zvibhedhleya. Izvo zvinoendwa ngevantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakwanise kunopiwa mitombo iyo inoita kuti matenda avo akasire kupera.

Ndau dzatinogara munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvine midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana pamwe nekudetsera madhokodheya kuti vaziye kuti vangangodayi vachida mutombo wakadini kuti vape vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasike kupona.

Mirumbwana dzinofanirao kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera apo dzinenge dzichinopiwe mitombo iyo inoita kuti dzisakasire kubatwa ngematenda kudai ngekupona kwadzo uye futi kuti dzikureo dzakahlamburuka.

Vana mai vanofanira kuramba vachienda kuzvibhedhlera nerumbwana dzavo, padzinonga dzeinopiwa mitombo iyo inoita kuti nyama dzavo dzigare dzakagwinya uye dzingangokasira dzabatwa ngematenda kudai ngekupona kwavo.

Rumbwana dzinofanira kugara dzichiendeswa kuzvibhedhlera nganamai adzo apo pavanenge vachinopiwa mitombo kana kubairwa mitombo iyo inoita kuti vasakasira vabatwa ngematenda.

Vana Mai vanofanirwa kugara vachienda nerumbwana dzavo kumadhokhodheya apo padzinenge dzeindohloiwa pamwe nekupiwa mitombo iya inoita kuti vasabatwa nematenda kudai nekukura kwadzinenge dzechiita.

Vazvere vanofanira kugara vachienda kuzvibhedhlera zviri pasinde apo vanenge vachienda nerumbwana dzawo zvedzinokwanise kundopiwa mitombo iyo inoita kuti dzikurewo dzakangwara ngwara uye dzisakwanisa kubatwa ngematenda.

Vazvere vanenge vaine rumbwana dodori vanofanira kuramba vechienda kuzvibhedhlera uko kwavanonge veindohloyiwa nekupiwa mitombo zvinoite kuti rumbwana dzavo dzikure zvakanaka dzisina matenda.

Vazvere vano fanira ku endawo ne rumbwana dzavo ku zvibhedhlera uko kuti dzinogara dzichi piwa mitombo iyo inoita kuti dzigare dzaka hlamburuka dzisango batwa ngema nhenda angango dai achi tenderera.

Vazvere vanenge vaine varumbwana vadodori vanofanira kuramba vechienda nadzo kuzvibhendlera kuti vakwanise kunohloiwa kuonekwa kuti vangadai vasina ere hosha dzingangodai dzichipona dziri mwavari.

Vazvere vanofanirawo kuramba vachienda kuzvibhedhlera vachioneka kuti rumbwana dzavo dzinongodai dzisina hosha ingangodai ichida kuvanyangwira uye kupuwa mitombo inoita kuti rumbwana dzavo dzigarewo dzakagwinya.

Ana mai anofanira kue dawo kuzvibhedhlera zviri pasinde nawo kungadai vechienda nerumbwana dzavo kuti dzinopiwa mutombo iyo inoita kuti dzisakasira kubatwa nematenda kana kuti kunonigirwawo iwo pachawo kuonekwa kutu kana anemimba mwana akagara zvakanaka here mundani.

Varume vanofanira kurambawo vachienda kuzvibhedhleya kwavanenge vachinoenda nerumbwana dzawo kuti dzinohloiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti dzisabatwa nematenda akasiyana siyana.

Rumbwana dzichiri kubuda mukaka pamhino, dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhleya, zvinenge zviri pasinde, apo tinenge tichinopiwa mitombo ,iyo inoita kuti dzisakasira dzabatwa nematenda.

Mudziyo yaayo mazuvano iyo yanaka inoita kuti woo madhokodyeya akasire aone kuti muntu uyu anongogadai echirwara nehosha iri , nekuti midziyo idzi dzimwe dzacho dzakutohloyawo antu, kuti vaone kuti ngazi yavo ingadai isina hosha here irikupona irimwo.

Midziyo inoshandiswa mu zvibhedhlera nge madhokoteya pavanenge vechi hloya mu mwiri we muntu kuona kuti ungangodai usina hosha ere ingangodai ichipona irimwo.

Midziyo yavakushandiswawo muzvipatara nemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti, vantu ava vakasikire kupona, vadzokere kumakanyi kwavo kuti vanokumana nehama dzavo.

Midziyo iyo yavakushandiswawo ngemadhokodheya muzvibhedhlera apo vanenge vachiishandisa kurapa vantu vangangodayi vachiuya vachirwara ngemakodo kana kuti vaine makodo akaparadzana achida kudzokeswa pandau pawo.

Midziyo iyo yava kushandisa ngemadhokodheya kuhloya antu ayo angangodai achirwara nematenda akasiyana-siyana kuti akwanise kuziya kuti muntu uyu denda raari kurwara naro riri kuita kuti muwiri wake upishe here uye kuti unofanirwa kudini kuona kana waona muwiri wemunhu uchipisha kudarika kuti mupishiro womunhu anenga akagwinya.

Mitombo inoshandiswawo muzvibhedhlera nemadhokodheya pavanenge vachirapa vantu va vakasiyana siyana vanenge vechirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona tinoona kuti mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa inogarawo apo panotonhorera kuti ichishanda zvakanaka.

Muzvibhehlera tinoona kuti makuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kana vanamukoti paya pavenge vachirapa vantu kuti vanhu ava vakasire kupora vaende kumakanyi kwavo.

Muzvibhehlera tioona kuti mwowandawo mudziyoiyo inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti kurapa antu kuti akasire kupona mudziyo iyi inobatsirawo kuita kuti madhokodheya panenge achihloya vantu panenge vachirwara vakasire kuziya kuti vantu vangadaro vachirwara ngehosha iri.

Midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhedhlera uko vanoshandisa midziyo iyi kurapa pamwe nekuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vakasire kupora. Uye futi vazive kuti muntu angangodai achida mutombo wakadini kuti apore.

Mudziyo inoshandiswawo muzvibhehlera inoshandiswa kuhloya vantu vanenge vachirwara pamwe kutorapawo antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Muzvibhedhlera zvaayo mazuwa ano tinoona kuti maakuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya, kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Muzvibhedhleya avakushandisa mudziyo iyo inoita kuti vange echikwanisa kuziya kuti muntu anenge aenda kuchibhedhlera eirwara ngedenda rakasiyana siyana akwanise kukasire kupona uye atoziyawo mitombo dzekupa muntu wacho.

Midziyo yavakushandiswawo muzvibhedhlera ngevakoti apo vanenge vachirapa antu anenge achirwara ngemagoyana akasiyana siyana tinoona kuti midziyo mimwe iyi inoita kuti vakasire kupora.

Mazuwano tinowona kuti muzvibhedhlera mava nezvidziyo idzo dzava kushandiswa nemadhokodheya, kurapa antu anenge vachirwarwa ngematenda akasiyana siyana, kuti vantu ava vakasire kupona.

Mazuvano muzvibhedhlera makuwanikwa midziyo iyo yava kushandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu kuti vantu ava vakasikire kupona, uye zvava kudatsirawo kuti madhokodheya akwanise kuziva kuti muntu uyu vangamupe mutombo wakadii kuti arambe achipona mune zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge echirwara ngematenda akasiyana -siyana kuti vantu ava vakasire kupona uye kuti kana vakatouya vachirwara vasingakoni kuhamba vanotopiwa imwe michini yekuti vanokwanisa kuhamba kubva pandau imwe kuende pane imweni.

Midziyo inoshandiswawo muzvibhedhleya ngemadhokodheya nanamukoti apo vanenge vachishandisa midziyo iyi kuti vantu vakasire kupona uye zvinobatsirawo kuti pavanenge vachiite mishando yavo ireruke.

Muzvibhedhlera tinoona kuti maakuwanikawo midziyo, iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya, kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti antu aya akasire kupona.

Midziyo inoshandiswavo muzvibhedhleya ngemadhogodheya apo vanenge vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vantu ava vakasire kupora vapetuke kumamizi kwavo kuti vanokumana nehama dzavo.

Midziyo dzinoshandiswa nemadhokodheya kurapa kana kuhloya vantu vanenge vachirwara nehosha dzakasiyana siyana tinokwanisa kuziya vantu ava vangangodai vachida mutombo yakadini kuti vakasire kupona.

Midziyo iyo yakushandiswawo nemadhokodheya apo pavanenge vachirapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti matenda aya asatapukirawo kwavari hino vanenge vakapfeka zvihlayo izvo zvinoita kuti vasatapukirwa ngematenda aya.

Muchibhehleya makuwanikwawo mudziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya kurapa avo vantu vangangodai vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu vakasire kupona.

Mumidziyo inoshandiswawo muzvibhehlera ngemadhokodheya yawanda mazuano apo vanenge vachirapa vantu vanorwara ngematenda akasiyanasiyana vamwe vantu vanenge vasingatokoni kana kuhamba chaiko asi vanopiwa imwe midziyo inoita kuti vakwanise kuhamba kubva pandau imwe kuenda paneimweni.

Mazuwa ano, tinoona kuti muzvibhedhera, mwaakuwanikwawo midziyo iyo yaakushandiswa ngemadhomodheya, kurapa anthu anenge achirwara ngematenda, akasiyana-siyana, kuti anthu aya akasire kupona, uye kuti anthu aya, angangodai achitadza kuhamba zvakanaka, vakwanise kupuwa midziyo yekuti vahambise, kubva pandau imwe kuenda kune imweni.

Midziyo yaakushandiswao ngemadhokodheya muzvibehlera pavanenge vachishandise midziyo iyi kurapa vanthu kuti vakasire kupona , uye midziyo iyi inovabatsirawo kuti vape mitombo kuvanthu vanenge veizwawo mayaiyo akasiyana - siyana .

Muzvibhedhlera tinoda kuti muvanewo midziyo iyo yavakushandiswa ngema dhokodheya kuti vakwanise kunge vechihloya vanthu vanenge vachirwara ngenhenda dzakasiyana siyana kuti vachikwanise kuwana mutombo yavanokwanisa kuvapa kuti vapore.

Midziyo yavakushandiswawo nemadhokodheya nana mukoti muzvibhedhlera apo pavanenge vachishandisa midziyo iyi kuhloya vantu kuti vavvangodai vachirwara nematenda adini.

Midziyo iyo inoonekwavo muzvibhedhleya yava kushandiswa nemadhogodheya kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti antu aya vakasire kupona vaendevo kumakanyi kwavo.

Muzvi bhedhlera tino ona kuti makuwanikwawo midziyo iyo yava kushandiswa ngema dhokoteya apo pavenge vachi rapa vandu vanorwara ngema tenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona .

Midsiyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhleya pavanenga vachidhandisa midziyo iyi kuhloya antu anenge echirwara ngematenda akasiyana siyana kuti akwanise kuziya kuti muntu uy ungangodai achirwara ngedenda rakadini uye vanofanira kupa mutombo wakadini kuti apore.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheya apo vanenge vechishandisa midziyo iyi inoita kuti kana vanhu vanenge vachirwara ngemawe matenda vasingakoni kuhamba vanokwanisa kutopihwa midziyo iyi yekuti vakwanise kuhamba ndiyo kubve pandau imwe kuende pane imweni.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokhodheya muzvibhehleya apovanenge vachiedzaa kuhloya vanhu vanenge vachirwara ngematenda akasiyanasiyana uye midziyo iyi imweni yacho inotoabhuyira kuti muunhu uyu unofanira kupuwa mutombo wakadini kuti hosha yaanenge anayo ipere.

Ndinoona kuti kuzvibhedhlera mazarawo michini iyo yavakushandiswa ngemadhodheya pavanenge vechirapa vantu nyangwe dai vachitorwara ngemaguyana akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo iyo yaakushandiswawo ngemadhokodheya muzvibhedhlera, iyo inoita kuti vantu vakwanise kupora ngekukasira, uye kuti vantu vaya vanenge vasingakoni kuhamba vapiwewo mudziyo yakadai ngeiyo, kuti vakwanise kuhamba, kubva pandau imwe

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhleya mwakuwanikwawo midziyo iyo yaakushandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge akuwara mushuna dzawo vangangodai vakuwara mumahofo vanopuwa mudziyo inoita kuti magodo aya arambe arambe akati twasa uye akasire kupona.

Midziyo yave kushandiswa muzvibhedhlera navakoti kuti vange vachikwanise kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Muzvibhehlera zvaayo mazuwano tinoona kuti mwavakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge auya achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Mutombo yaveko mazuva ano iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana dzingangodai dziri hosha dzinongorai dzichikonzereswa kudai nekurya zvintu zvinenge zvisikaeneerwni nenyama dzedu tinoona kuti kwaane imwe mitombo inopedza denda matenda akadai nge ngaaya.

Mitombo yavako mazuwaano iyo yavakushandiswawo kurapa matenda akasiyana-siyana, mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi, ayo anouyawo aine, ruvara rwakasiyana- siyana ,zvichienderana nekuti anenga achishanda mushando uri.

Mitombo yavako mazuvano iyo yava kushandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana mitombo iyi ino sanganisira mapirizi nedzimweni dzenguva mapirizi anoita zvekumwiwa kana kutsengiwa kuti ukwanise kupora padenda raunga uchirwara naro.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo mapirizi ayo ngedzimweni dzenguwa anokwanisa kunge akaiswa muzvibhodhleya zvinenge zvakadumaidzwa kuti mapirizi aya asachaiwa ngemphepo nokuti azoshandi zvakanaka.

Mazuwano tinoona kuti kwavane mitombo yechirungu yawanda kuda maningi nemitombo iyi inoshandiswa kurapawo angadai arimakanda edu angadai achiita hosha yaka iyo inoita kuti makanda edu asaserera mitombo iyi ngeguwa dzimweni inoita zvekudzodzwa kuti makanda edu kuti aserere.

Mitombo yavako mazuva ano iyo inoshandiwa kurapa hosha dzakangoiyana-siyana. Ingangodai iri hosha yekubuda ngazi mumazino. Mitombo idzi dzimwe dzacho dzinota kuti denda iri ripere munyama dzedu.

Mazuva ano tinoona kuti mitombo dzawanda idzo dzavakushandiswavo kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo idzi dzinosanganisira dzechirungu idzo dzingangodai ari maphirizi kana kuti dzimwe dzinenge dzakaita mvura, dzinoita zvekudzodzwa panenge pechipanda kuti panyarare.

Mitombo yavako mazuwa ano yechimanje manje iyo inoshandiswa wo kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzinge dzichipera. Mitombo iyi tinoonawo kuti pane midziyo dzimweni dzinoshandiswa kuhloya kuona kuti muntu uyu angangodai aane mimba ere kana kuti asina. Kana kuti kuhloya kuona kuti muntu uyu ropa rake riri kupisha zvakadini.

Mitombo yavako mazuvano iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi mimwe yacho inouya iri mumabhotoro yakaita mvura-mvura ichirapa hosha dzakasiyana-siyana, kusanganisira hosha dzemagotsorwa kana mikuhlani.

Mitombo yavako mazuwaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirao mapirizi neimweni yakaita mvura mvura inoita zvekumwiwa kana kuti inoitwa zvekudzodza panenge pechipanda.

Mitombo yaako mazuwa ano inoshandiswa kurape hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisira mapilizi nedzinomwiwa dzakaita mvura-mvura dzinoita zvekumwiwa kana kuita zve kudzodza panenge pechipanda.

Mitombo iyo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapwa matenda akasiyana siyana. Mitombo iyi imwe yacho inoiswawo mumvura ichiuraya makonye ayo atingadai tichizomwa paya patinomwa mvura uye achizokwanisa kuzoshaisha mundani mwedu.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanewo mitombo yawanda iyo yaakugadzirwa mazuwa ano zvichienderanawo ngekudai ngekuwanda kwaita nhenda dzacho mitombo iyi inoshandiswa wo zvakasiyana zvichienderana nekuti denda rawarwara naro ngeriri.

Mazuwa ano tinoona kuti kudai ngekuwanda kwaite matenda mapirizi inowe iyo mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana ari kwandawo. Mapirizi anonga eingoshanda kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mumwe muntu unohinwa mutombo unoita kuti akwanise kupora kudenda rako.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavaku shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana mutombo iyi ino sanganisirawo mapirisi awo anoita zvekumwiwa kana kutsengiwa kuti hosha inenge ichirwara nge muntu ikasire yapera.

Mitombo yavako mazuva ano iyi yakushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo eya inodiwa nevantu vanenge vachinzwa mayayiyo akasiyana siyana.

Mitombo yakawanda yavako mazuwaano yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo dze inosanganisirawo maphirizi kana kuti imwewo yakaita mvura -mvura, inoita zvekudzodzwa panenge pachipanda.

Mitombo iyo yavako mazuwa ano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi imwe yacho inowanikwawo muzvibhedhlera uye imwe yacho inowanikwawo muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mazuwaano tinoti kwaanewo ,mitombo dzaakunasirwa yakawanda, kudai ngekuwandawo kwoita matenda acho. Mitombo idzi dzinosanganisirawo maphirizi , anoshandiswa kurapa hosha, dzakaparadzana. Maphirizi aya mamwe acho anoita zvekumwiwa kana kutsenga ,kuti akwanise kurapa hosha.

Mitombo yavako mazuvaano iyo inoshandiswa kurapa antu anenge echirwara hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi ino sanganisira mapilizi eyita zvekumwiwa kana tsenga.

Mazuwa ano tinoona kuti mitombo yemazuwa ano yawanda iyo yaakushandiwsa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inobatsiridzawo kuti vanhu vakasire kupona uye vamwe vaya vanenge vaane mvura shoma mumwiri inogona kutoiswa uchishandisa midziyo iyo yavayo mazuwaano.

Mazuva ano tinoona kuti matenda awanda, uye futi kudai kwekuwanda kwematenda ngemitombo yacho iri kuvandavo. Tinoona kuti mitombo iyi imwe yacho inosanganisira maphirizi ayo anoshanda kurapavo matenda akasiyana-siyana, maphirizi aya mamwe acho anoita zvekumwiva mamwe acho anoita zvekutsenga. Zvichienderana nekuti hosha yavanenge vachida kurapa yakadini.

Mazuwano tinoonawo kuti kwaanewo mitombo iyo yakasiyana siyana yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira maphirizi ,imwe inenge yakaita mvura mvura .

Mitombo yavako mazuwaano iyo yava kushandiswa nemadhokodheya kurapa vanthu vanenge vava kurwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vanthu ava vakasire kupora ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo mizhinji imweni inenge yakadumaidzwa mumabhodhoro imweni inenge yakadumaidzirwa mumapepa kuti isapindwa ngemhepo.

Mazuva anawa tinoona kuti kwanewo mitombo idzo dzavakugadzirwa mazuva ano zvichienderana nehosha dziriyo mitombo idzi dzimwe dzacho dzinorapawo madziso dzinoita zvekuisa mumadziso kana akange achirwadza zvotorapa kuti apore.

Mazuva ano tinoona kuti kwanevo mitombo yakawanda iyo yakasiyana-siyana. Yavakushandiswa kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti antu aya akasire kupona.

Mitombo yavakuwanikwawo mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa manhenda akasiyana siyana mitombo yacho imwe yacho inowanikwa iri muzvibhohleya iyo inoitwa zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Mazuvaano tinoona kuti kwaakuwanikawo mitombo iyo yawakushandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya kurapa matenda akasiyana siyana . Mitombo iyi inosanganisira mapirizi kana imwewo inenge iri muzvibhodhleya .

Mitombo iyo yaakuwanikwawo mazuwa ano muzvitoro zvakasiyana- siyana, kana muzvibhedhlera iyo yavakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana- siyana, kuti dzikasire kupera uye kuti vantu vagarewo vakagwinya.

Mazuwano tinoona kuti kwane mitombo iyo yavakushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi angangodai ari maphirizi anoita zvekumwiwa nemvura mamweni acho anoita zvekutsengwa zvichingosiyana nekuti dhokodheya anoda kuti umashandise zvakadini.

Mitombo yavayo mazuwa ano, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mapiritsi ayo anoita ekumwiwa nemvura kana kutsenga akadaro kuti ukwanise kupora

Mazuwano kwava nemitombo iriko iyo yavakugadzirwa nevarungu inorapa matenda akasiyana siyana. Anganogai arimatenda ayo anoitika pamakanda edu mushure mekunge tahambiwa nenzvinhu zvakasiyana siyana kana kuti tarya zviro zvisingaenderani nenyama yedu.

Tinoona kuti mazuwa ano kwaanewo mitombo idzo dzakasiyana siyana. Dzava kushandswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo idzi dzinosanganisirawo mapirizi nedzimweniwo dzine dzinenge dziri muzvibhondleya dzinenge dzakaita mvura mvura.

Mazuwano tinoona kuti kwanewo mitombo yakasiyana -siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana kuti dzinge dzichikwanisa kupera uye kuti vantu vakwanisewo kurarama makore akawanda vari pano pasi.

Utano hwendxondo tinoona kuti hwakanaka kuti vanhu vagare vachifunda ngezvaho nekuti muntu akange azowirwa ngehosha iyi amaiwee kana muntu uyu haanonge upenyu hwake hwatoshata zvekuti tinoona kuti kupona kwake kunenge kwakwekungoneseka kwega kwega.

Mukupona kwedu antu anofanira kugaravo achifundiswa, uye futi achiudzwa kuti hosha yekurwara kwendondo yakashatirei, uye inokonzerwa ndei, uye vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngehosha iyi nekuti ramangwana ravo harizojeki.

Rumbwana dzinosisa kuendawo kuchikora kwadzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo uye futi dziri kuchikora iyoyo dzinofanirawo kupuwa zvekurya kuti dzidakarire kuenda kuchikora ikweyo.

Mukupona kwedu Zvakakosha kuti rumbwana dzedu dzikwanise kuwana kurya Kwakakwana izvo zvinoita kuti dzikurewo utano hwadzo hwakahlamburuka nekuti kana dzIkakura utano husina kuhlamburika zvakanaka dzinokwanisa kungobatwa ngematenda uye kuzorashikirwa ngeu ngendaramo.

Dzimwe rumbwana dzinodekugaravo dzechiendeswa kuzvibhehlera uko kwadzinenge dzeipuvavo mutombo idzo dzinoite kuti dzigare dzakahlamburuka mukupona kwadzo.

Tinoona kuti rumbwana dzinofanira kuendawo ku zvibhedhlera apo padzinenge dzichino hloyiwa pamwe neku pihwa mitombo iyo inooita kuti dzisakasira dzabatwa nge hosha yaka siyana siyana.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera zviri pasinde apo zvinokona zveindopuwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa nematenda akasiyana siyana uye dzikurewo zvabahlamburuka.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvimbehlera kuti dzinohloyiwa pamwe nekupuwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasira dzabatwa ngematenda akasiyana-siyana uye dzikurewo dzakagwinya.

Zvirumbwana dzinofanirawo kugara dzichiendeswawo pazvibhedhlera zvinenge zviri pasinde. Apo dzinenge dzichindofundira kuita, apo dzinenge dzichindopiwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasira dzabatwa ngematenda akasiyana-siyana, dzikwanise kukura dzakahlamburuka.

Rumbwana dodori dzinofanira kuramba dziendwa nadzo kuzvibhendlera apo vanenge vachinopuwa mitombo iyo inoita kuti vakwanise kukura vakagwinya.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde apo dzinenge dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzikurewo dzakahlamburuka dzisina matenda akawanda anodzibata.

Rumbwana dzinofanirawo kugara dzichiendeswa kuzvibhedhlera dziri pasinde apo pavanenge vachindopihwa mitombo yakasiyana siyana inoita kuti dzigare dzakagwinya uye dzichidakara dzisina matenda anodzi shungurudza.

Rumbwana dzinofanirwa kumboyendeswa kuzvibhedhlera uko kwavanenge vechinopiwa mitombo iyo inoitawo kuti vasakasira kubatwawo ngematenda angangodai achitenderera kundawu dzatinogara.

Varumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera, zvinenge zviri pasinde, uko padzinondopiwa mitombo iyo inoita kuti dzisangokasira dzangobatwa ngehosha dzinenge dzichida kuvakanganisa kupona kwavo.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techiitawo zvimujaho kana kugarawo techitomuka tomuka kanakuita zvimabasa zviya zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya uye isangokasire yangobatwa ngematenda.

Mukupona kwedu tingazwa nyama yedu ichipanda, tisagara pashi antu woye ngatiende kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde tinohloiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti tikasire kupona uye kuti denda iri ripere.

Vantu mukupona kwedu tinofanire kukoshesawo utano hwedu kuti, hurambe hwakahlamburuka, mukubudikidza mukumwawo mvura yakawanda nedzimweni dzenguva teienda kuzvibhehlera tichino hloyiwa kuti ngazi yedu haina hosha here iri kupona irimwo.

Ngedzimweni dzenguwa, tikawona kuti mitombo dzetinombo tora dzaa kuti kanganisa ndxondo dzedu, tino fanira kuenda kundau dzino chengetwa antu anenge achirwara ngendxondo, apo tinenge tichikwanisa kuzo gareyo kuita kuti mitombo dzetinge tichitora dzeiti shaishe masoro dziya, dzikwanise kubuda mukati mwenyama yedu.

Mukupona kwedu tinofanirawo kugaraawo techienda kuzvibhehleya kuti tikwanise kunoona madhokodheya tichinoonekwa ngazi yedu kuoonekwa kuti ingadai isina hosha ere inopona irimwo.

Vanthu tinofane kugarawo tichirumba kana kuhamba-hamba izvo zvinoita kuti mishuna dzedu dzigarewo dzakahlamburuka, kudai ngekupona kwedu. Uye futi kuite kuti mishuna dzedu idzi dzigare dzakagwinya, tichitsvakawo dzimwe michero dzinoita kuti dzisimbise.

Vantu tinosise kugara tichienda kuchibhedhlera kundohloyiwa kuonekwa kuti mungazi medu mungadai musina hosha here ingadai ichipona irimwo. Kana tikaonekwa tiine hosha, tobva tapiwe mutombo, uyo unoite kuti tirape hosha yi.

Ngedzimweni dzenguva mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichirumba kana kuitawo zvimutambo vakasiyana-siyana izvo zvinoita kuti tigare tichibuda ziya. Izvi zvinotidetsera kuti nyama dzedu dzinogarawo dzakagwinya, uye hatingobatwi ngematenda akasiyana-siyana.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichirumba kana kuitawo zvimujaho , izvo zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya kana tikanzwa panenge papanda toendawo kunohloiwa kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techiita zvimishando zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka uye tisakasira tangobatwa ngematenda

Vantu mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichitomuka-tomuka kana kurumba kana kuitawo zvimujaho zvakawanda izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka isangokasira yangobatwa ngenhenda.

Kana tikange tanzwawo mushuna dzedu dzeyi panda akitiwe ngati ende ku zvibhedhleya zviri pasinde nesu tino hloyiwa kuonekwa kuti ingadai iri hosha yakadini iri kupona iri mu nyama dzedu uye topiwa mitombo inoita kuti ipere.

Tinofanira kugarawo techirumba rumba kana kuhamba hamba. Izvo zvinoita kuti mishuna dzedu dzigare dzakagwinya, dzisangokasikira dzangobatwa ngematenda akasiyana siyana. Uye futi tinofanira kudyra wo zvikafu izvo zvinoita kuti nyama dzedu dziri mundau dzakasiyana siyana dzikwanisewo kuvhika zvirwere.

Mukupona kwedu tinosisevo kugara tichiita zvimutambo zvakasiyana-siyana. Izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka, uye isango kasire yangobatwa ngematenda akasiyana-siyana, uye kana tikanzwa nyama yedu ine mangwayana ngatisagara pashi asi ngatirumbe kuzvibhedhleya tinohloiwa pamwe nekupiva mitombo inoita kuti tikasire kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawandawo mazuwa ano, izvo zvinotengesa mitombo yechimanjemanje inosanganisira mapirizi, kana iya inenge iri muzvimabhodhleya yakaita mvura mvura, inoita zvekudzodzwa panonga peipanda kuti panyarare.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vanthu vakasira kupona kubva kumatenda avo angangodai achipanda mukati menyama dzawo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inogona kunge irimumaphepha kana muzvibhodhleya zvinenge zvakadumaidzwa kuti musapinda mhepo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana, mitombo iyi dzimweni dzenguva inogona kunge iri mumapepa anenga akaputirwa mwukati mwemapepa kuti asachaiwa ngemhepo kana kuti dzimwe dzacho dzinowanikwawo dziri muzvibhodleya zvinenge zvakadumhaidzwa kuti musapinda mhepo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inorapawo hosha dzakasiyana siyana. Muzvitoro izvi tinoona kuti munowanikwawo maphirizi ayo anowanikwa ari mumapepa anenge akavharwa kuti musapinda mhepo nekuti kana akasangana nembepo anenge asinga chashandi mushando wawo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupora mushure mekunge vahinwa mitombo iyi.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo iyo yekuti tirapewo matenda akasiyana siyana . Muzvitoro tinoona kuti munowanikwa mutombo yakaita semapirizi uyo unenge wakavharirwa mumapepa inoita isachaiwa nembepo kuti irambe yeishanda zvakanaka.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye kuti nedzimweni nguwa dzinotengesawo mukaka idzo dzinozopiwa rumbwana dziya dzinenge dzafirwa ngaana mai dzichiri pamukaka.

Muzvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kurapawo hosha dzakasiyana- siyana. Mitombo iyi ingangodai ari maphirizi kana kuti ingangodai iri iya yakaita mvura mvura inoita kuti hosha ikasire -kupera.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyanasiyana ndiyo inoshandiswa kurapao matenda akasiyanasiyana kuti ange achikasira kupera mukati mwemishonga dzedu mitombo iyi inosanganisirao mapirini aya anofanira kugara akavharirwa mumapepa kuti asarohwa ngembepo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo yechingezi inoshandiswa kurapa wo matenda akasiyana siyana zvitoro izvi zvinotengesa mutombo wakaita sema pilizi ayo ano shandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi kana mimweni inenge iri mumabhodhleya inofana kugara yakavhariwa imomo, kuita kuti isachaiwa ngemphepo, ngekuti aizoiti kuti izoshanda zvakanaka.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo inovanikwa muzvitoro zviya inosanganisira maphirizi neimwe iyaiya inoshandiswavo kuuraya makonye angangodai achipona ari mumvura. Zvinoita kuti paya patinomwa mvura makonye akaenda mundani mwedu tinotanga kuzwa mundani mwedu mwane zviyaiyo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo yavako mazuwa ano. Mitombo iyi ingangodayi iri mitombo yekuuraya makonye angangodayi achipona ari mumvura dzatinomwa kana kuti mitombo inoitawo kuti kana masoro edu eipanda anyarare.

Zvitoro zvinotengesavo mitombo yakasiyana-siyana. Iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti ange achipera, uye zvitoro izvi zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswavo kuuraya makonye angangodai ari mumvura dzatinomwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Zvitoro izvi zvinotengesawo mitombo yechingezi zvakaita semapirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kutsenga. Paya paunge uchida kurapa nyama yako iyo ingangodai ichipinda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana. Imwe mitombo iyi tinoona kuti inotoshandiswawo zvakare kuti tisabatwe ngematenda akadayi ngemundani nemwamwewo akadaro.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana -siyana iyo inosanganisire mitombo inoiswa mumvura dzatinomwa kuti tikwanise kuuraya makonye angangodai achipona ari mumvura idzi ayo anozotirwarisa kana tikange tamamwa.

Zvitoro zvinotengesa Mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana-siyana, dzingangodai dziri hosha dzinobata ndumure ,kana kuti antu akuru .Tinoona kuti mitombo yeshe, inongowanikwa muzvitoro izvi .

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi mimwe yacho inowanikwawo irimumaphepa, kana mumabhotora nedzimweni dzenguwa inenge yakaitawo mvura-mvura, ichiita yokumwiwa kana kudzodza panenge pechipanda.

Mundau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinomboona madhokodheya anouya achigumeyo apa vanenge vachifundisa vantu kuti vachengetedze ndau dzavo dzavanogara, kuti dzigarewo dzaka hlamburuka, kuti vasazokwanisa kubatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Mukupona kwedu tinoona kuti mu matundu atino gara madhokodheya nana mukoti vanombo ita vachi guma apo vanenge vachi uya vachiti fundisa kuti tino fanirwa kudini kuti tigare taka chengetedza utano hwedu.

Mundau dzetinogara tinoonawo vantu kana madhogodheya achiuya vechifundisa vantu kudai ngekuti vanokwaniswa kudini kuti vasabatwa ngematenda kudai ngekupona kwavo mudunhu ravanenge vechigara.

Mundau dzedu dzatinogara tinoona kuti madhokodheya anouyawo achifundisa vantu kudai ngekuti vakwanise kuchengetedza muwiri dzawo kuti dzisangokasira dzabatwa ngematenda ,kudai ngekupona kwavo.

Eya mundau dzetinogara tinomboonawo madhokodheya anouya nemichini idzo pavanenge vechiongorora kuti vantu vangangodai vachirwa ngematenda aķadini uye futi kuti vakwanise kuti vangadai vachida mitombo yakadini kuti vapore.

Muntaraunda dzatinogara dzimweni dzenguva tinowonawo madhogodheya echiwuya efundisa vantu pamusoro pekuchengetedza hutsanana mumantaraunda matinogara kuita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana uyewo tirambe takagwinya.

Mundau dzedu dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinomboonawo anamukhoti achiuya achirapa andu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti akasire kupora uye futi ndedzimweni dzenguwa vanenge vechikara kadzisa vandu kuti varambe vachichengetedza ndaraunda dzawo kuti vasabatwe ngematenda.

Mundau dzatinogara tinoona kuti vana mukoti vanobouyavo vachifundisa vantu kuti vagare vachizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, uye kuti tikwanise kurambavo tichishamba nyara dzedu tisati tarya, tisabatwa ngematenda.

Mundau dzetinogara tinoona kuti vanamukoti vanombouyavo vachifundisa vantu kuti vakwanise kugara vachichengetedza ndau. Kuti tisabatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Mumatunhu atinogara tinoona kuti madhogodheya anombouya achifundisa antu maringe nekuda kwehosha dzakasiyana-siyana dzingangodai dzichikonzereswa ngei, uye tinofanira kudini tisabatwa ngehosha idzi.

Mumatunhu matinogara tinoona kuti ngedzimweni dzenguva madhokodheya anombouya echifundisa vantu pamusoro pekuchengetedza utano mumatuntu atinogara kuti tisaonekwawo techibatwa ngematenda akasiyana siyana.

Kundau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhokodheya anomboguma, achitifundisa kuti tinofanira kugara tichidini, kuti tisangobatwa ngematenda akasiyana-siyana, angangodai achingohamba kundau dzedu.

Anamai vanenge vechirwara ngehosha yegomarara rechibereko vanofanira kuendawo kumadhokodheya kuti vandokwanisa kurapwe denda iri vakasire kupona ngekuti denda iri rinokwanisa kuzoakanganisa kubara hurumbwana dzavo dzinonga dziri mundani.

Ana mai anenge achirwara nehosha yegomarara rechibereko vanofanira kuendawo kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde apo pavanenge vachinopiwa mutombo iyo inoita kuti gomarara rechibereko ravanenge vachirwara naro rikasire kupera.

Gomarara rechibereko chirwere chakaba ashata maningi ,nekuti chinogona kubaauraya muntu, kana kuti muntu anogona kuwonda kusara ngesoro rega, hino tinofanira kugarawo techiendawo kunohloyiwa kuzvibhelera zviri pasinde uye kupiwa mitombo inotidzivirira kubva kumatenda aya.

Gomarara rechibereko chirwere chakashata maningi ngekudaro tinosisa kugara teienda kuzvibhedhlera tichinohloiwa ngemadhogodheya. Kuti vaonekekuti gomarara iri ringadai richiri kurarama ere mukati mwenyama dzedu.

Vanamai nanababa vanenge vachirwara negomarara rechibereko vanosise kugara vachenda kundohoiwa kuchibhedhlera. Apo vanenge vachida kuonekwa kuti idenda ravanga dai vainaro ere, kana kuti vasina kana vakaonekwavo vainaro vopiva mitombo inoita kuti ripere.

Gomarara rechibereko chirwere chakashata yaamho ,vanthukadzi vanofanirwa kuramba vachienda kuzvibhehlera kunoongororwa kuti avasi kurarama nedenda racho ere.

Vanamai nanababa vanenge vachirwara ngegomarara rechibereko vanofanira kuendawo kuzvibhedhleya vachinohloyiwa pamwepo nekupuwe mitombo iyo inoita kuti vakasire kupona.

Zvirwere zvegomarara zvirwere zvakashata maningi kudai mukupona kwedu nekuti zvirwere izvi tikazvirekerera zvinogona kutouraya antu takakanganwa paya. Uye saka tinofanira kuenda kuzvibhehlera zviri pasinde nesu kuti tninoongororwa pamwe nekupiwa mitombo inota kuti hosha iyi ipere.

Vantu vanorwara ngegomarara rechibereko, vanofanira kurumba kuenda kuchibhedhlera, iyo kwavanenge vechinopiwa mitombo inoita kuti denda iri rirambe rechidzakira kusvikira radarika.

Varume nanamai vanenge vachirwara ngehosha regomarara rechibereko vanofanira kugara vachiendavo kuzvibhedhlera. Apo vanenge vachinohloiwa pamwe nekupiva mitombo inoita kuti denda iri rirambe rechidzakira munyama dzavo.

Denda regomarara rechibereko, idenda riya rinofanira kuti vanthu vanofanira kugara vachienda kunohloiwa kumadhokodheya kuti vakwanise kupuwa mitombo denda iri risati rakura uye kukasire kupona.

Hosha yegomarara rechibereko ihosha yakashata maningi .Apo muntu ukazwa uchirwara iyi unofana kukasira kuenda kumadhokoteya kuti undohloiwa pamwe nekupuwa mutombo unoita kuti hosha iyi ipere.

Utano hwegomarara rechibereko utano hwakashata maningi kana ukaona hwakubata ngekudaro tinofanira kugara tichifunda ngezvahwo kuti tiziye kuti tofanirwa kudini kuti tisafa takabatwa ngehosha iyi.

Matenda egomarara rechibereko matenda akashata maningi kana akange atibata mukupona kwedu. Hino tinofanira kugara tichirumba kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde kuti tindohloyiwa kana tabatwa ngematenda akaita seaya tikwanisewo kupuwe mitombo tikasire kupona.

Vantu vanenge vachirwara negomarara rechibereko Vanofanira kukasika kuenda kuzvibhedhlera kuti vandohloiwa nevakoti uye vakwanise kupiwa mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Matenda egomarara rechiberko madenda aya akashata maningi anokwanisa kuti munhu anogona kutofa nawo, nekudaro tinofanire kuendawo kuzvibhehlera zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inopedza matenda aya.

Gomarara rechibereko chirwere chakabashata maningi kudai nekupona kwedu. Hino tinofanira kugara tichienda kuzvibhedhlera zviripasinde tichinohloiwa kuti tionekwe kuti tingangodai tisina chirwere ichi ere chingangodai chichipona chiri mungazi yedu. Kana tinacho tinosise kugara tapuve mitombo inoita kuti denda iri ridarike.

Ana Mai nana baba vanofanira kugara vachiendawo kuzvibhehlera vachinohloyiwa ngevakoti kuonekwa kuti vangadai vasina hosha ere iyi . Kana vainayo vanofanira kubva vapiwa mitombo iyo inoita kuti vakasire kupona.

Vantu vanoitawo mitambo yekurumba vanofanira kugonka zvihlongo izvo zvinoita kuti vakwanise kurumba zvakanaka uye futi vasangokuwara pashi petsoka dzawo pavanenge vachirumba paye.

Vantu vanoita mujaho wekurumba kana kukaba bhora vanofanira kugara vakapfeka izvo zvihlongo zvinoita kuti vakwanise kurumba zvakanaka uye mwiri wavo ukwanise kutyaiwa ngemhepo kuti vasakwanisa kukasira varemba.

Eya tinoona kuti mukupona kwedu vantu vaya vanoita mujaho wekurumba kana wekukaba bhora vanofanira kugara vechi vhenekwa kuona kuti mukati mwenyama dzawo muchakanaka ere vasati vatanga mujaho dzavo dzekuita zvekutumba dzo kana kukaba ma bhora.

Vantu vanoita mutambo yekurumba vanofanira kuramba vakadhloka zvihlongo izvo zvinoita kuti vasakuwara madhoyo kana kokora zvavo paya pavanenge vadonta vachirumba kana kuti vachikaba bhora.

Vanhu vanoita mujahowekurumba vakushandisawo imwe midziyo iyo inoita kuti vanogona kutongoita mujaho wavo vari pamphatso zvichitofamba uye mishuna dzavo dzichitogwinya.

Vantu vanoita mijaho yekurumba kana kukaba bhora vanofanira kugara vaine mutombo iyo yavanoshandisa munguwa dziya dzavanenge vakuwara kuti vakwanise kupora ngekukasira . Uye kuti pavanenge vachiita mujaho wawo uyu vanofanira kugara vakadxoka hembe dzinoita kuti vasakuwara.

Vantu anoita mijaho yekurumba kana kukaba bhora vanofanira kugarawo vachimwa mvura yakawanda. Izvo zvinoita kuti mvura inenge yarashika kubudikidza ngedikita rinenge richibuda pavanenge vechirumba, rikwanise kupetuka munyama dzavo.

Vantu vanoite mujaho wekurumba tinoona kuti ngedzimweni dzenguva vanofanira kugara vakadhxokawo zvidhxoko izvo zvinoite kuti vasakuvara uye kuti vakwanise kuramba vachiita mujaho wavo vakasununguka.

Vantu vanoita mujaho vekurumba kana kukaba bhora. Vanofanira kugara vaine mitombo yavanogara nayo vachizoshandisa paya pavanenge vakuvara kuti vakwanise kukasira kupora.

Vantu vanoitawo mitambo yekurumba vanofanira kugarawo vakagoqa izvo zvihlongo zvinoita kuti vasakuwara kudai nemadhoyo avo kana zvikokora kudai pavenge vapumbunwa vawire pashi.

Vanoita mitambo yekurumba kana kukaba bhora vanosisa kudxokawo hembe dzinoita kuti vasakuwara paya pavanodonta kunyanya mumadhoyo nemuzvigokora

Vantu vanoitawo mijaho yekurumba vanofanira kugarawo vaine mitombo iyo inoita kuti kana vakange vakuwara mirenje kana madhoyo avo vanofanira kushandisa mitombo iyi kuti vakasire kupona.

Vantu vanoita mijaho dzekurumba vanofanira kugarawo vakaqoka zvihlongo zviya zvinoita kuti panguwa yaanenge achirumba asakwanisa kukuwara uye kuti kana akadonha aafaniri kukuwara.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya apo paanenge vachihloya vanhu vanorwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona. Midziyo iyi inoitawo kuti basa remadhokodheya rireruke muzvibhedhlera.

Mazuva ano tinoona kuti kwane midziyo iyo yakushandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angadai achirwara ngedenda iriri, uye futi kana vazoziya vanokwanisa kuchengetavo nhaurwa iyi kuti vazoziya kuti ngezuva ramangwani panguva yekuti muntu anenge achirwara ngedenda irona.

Mundau dzetinoponera tinoona kuti vantu vano, madhokodheya ava kushandisawo michini yakasiyana siyana yekuhloya vantu uye kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu unongodai achida mutombo wakadini kuti akwanise kunge achipora ngekukasira.

Eya muzvibhedhlera mwanewo nemidziyo, yavakushandiswa kuhloya vantu, inosanganisira kuhloya kudai ngekudziya kunoita mwiri wemuntu, yobhuira dhokodheya kuti muntu uyu ungangodai eipisha mwiri kana kuti mwiri mwake mungadai mweipindwa ngechando.

Muzvibhedhlera zviriyo mazuvano, tinoona kuti munowanikwawo iyo midziyo inongoiswa panyama yedu yototanga kutohloya kuona kuti ngazi yedu haina hosha here, yotoudza madhogodheya kuti muntu uyu unodai achirwara ngehosha yakadai.

Muzuwa ano tinoona kuti muzvibhedhlera mazara midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kurapa vantu uye futi midziyo iyi imwe yacho yava kutoshandiswa kutohloya ngazi yemuntu kuona kuti ingangodai isina hosha here.

Mazuva ano tinoona kuti kuzvibhedhlera kwazarawo michini iyo yaakushandiswa nemadhokodheya uko kwanemge veihloya vantu kuti vanongodai vachiwirirana zvakadini uye vanoda mutombo wakadini kuti vakasire kupona.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhleya munowanikwawo midziyo iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu aya akasire kupona uye midziyo iyi imwe yacho inobva yatobhuira madhokodheya kuti muntu uyu angadai achida mutombo wakaitasei kuti apore.

Mazuwa ano tinoona kuti madhokodheya avakushandisawo imwe midziyo iyo inovheneka mwiri wemunhu kuti akwanise kuhloya pamwe nekuona kuti munyama dzake mungadai musina hosha ere ingangodai ichipona irimwo.

Mazuwa ano tinoona kuti madhokodheya aakushandisawo dzimwe muchini, idzo dzinokwanisa kutoona kuti mungazi yemunthu mungangodai muchipisha zvakadini? Uye vakwanise kuziya mitombo inoita kuti kupisha uku kudzakire, munthu akwanise kupona.

Mazuvano tinoona kuti muzvibhedhleya mava kuwanikwawo midziyo iyo inohloya antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti antu aya akasire kupona. Ngekudaro midziyo iyi inosanganisirawo imwe iya inokwanisa kutoona kuti muntu ungangodai achidziya mwiri zvakadini.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhedhleya mwaakuwanikwavo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya, kurapa antu anenge echirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Kuti antu aya akasire kupona.

Mazuwa anaa tinoonawo kuti muzvibhedhlera mazara midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana uye midziyo idzi ngedzimweni dzenguwa dzinotoitawo kuti antu aya akasire kupona.

Mukupona tinoona kuti muzvibhedhleya mwazarawo michini iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mitombo inowanikwa mimashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira mashani embiti kana nzinde dzembiti idzo dzinoita zvekutsengwa kana kuti unosanganisa nemvura womwa.

Mitombo inowanikwao mumishango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi ikangodai iri gehani kana kutio mashakani embiti dzimweni kana makwande embiti dzimweni anosanganiswa nemvura tomwa kuti tikasire kupona.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisirawo nzinde kana mashakani embiti. Vantu vanoenda kunotora mitombo iyi kuti vakwanise kurapa hosha dzavanenge vachirwara nadzo pasina mutuso.

Mitombo iyo inowanikwawo mumashango iyo inorapa hosha dzakasiyana siyana kuti antu ange achikwanisa kupona. Mitombo iyi inosanganisira ana guku, tsangamidzi, kana mandimu.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo zvakawanda maningi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana hosha inosanganisira hosha dzebesha kana dzimweniwo dzekushomanika dzengazi mukati menyama dzedu.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo ana tsangamidzi goko kana mandimu.

Mukupona kwedu tinoona kuti kana tikange tarwarawo ngematenda akasiyana-siyana tinokona kutopinda mumakwasha Kana mushango totonobvita mbiti totora nzvinde dzayo tobva tatwa tosanganida nemvura tomwa tobva tatopona.

Mazuwa ano tinoona kuti vantu vazhinji vaakusimawo mitombo idzo dzinookwa mumashango vachidzisima pamizi pawo kuitira kuti paya pavenenge vachizwa nyama dzavo dzechipanda vakwanise kungodzitora padhuze vodzishandisa kuti vapore.

Vantu vazhinji kana vakange varwara vakutoendawo mumashango, veindotsvaka mitombo yemashakani embiti kuti vakwanise kuzvirapa matenda avanenge vachirwara nawo kuti akwanise kudarika.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira mashakani embiti ayo angangodayi echiita zvekutwiwa osanganiswa nemvura antu otomwa votopona.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti antu akasire kupona mitombo iyi ingadai dziri nzinde dzemiti kana mashakani embiti.

Mitombo inoonekwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi ingangodei ari mashakani embiti kana kuti nzinde dzemiti idzo dzatinotora tosanganisa nemvura tobva tabika pamoto tozomwa mvura yacho inenge yechipisha kuti tipore.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa, kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo, ana tsangamidzi kana gehlani iro rinoite zvekudzodzwa panenge pachipanda kuti pakasire kupona.

Mitombo inowonekwawo mumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganidzira ana ghelani, guku, muchukuwawa, ngaka, nedzimweniwo dzakaita saana tsangamidzi nemandimu.

Mitombo inoonekwa mumakwasha ,iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi ingangodai dziri nzinde dzembiti, kana mapande embiti, kana kuti mashakani embiti anotsengwa ,kana kuti unongosanganisa nemvura womwa muto wacho kuti upore.

Mazuva ano tinoona kuti vantu vanopinda mumakwasha vachindotora mitombo vechiisa muzvigaba vachizouya nayo kumataundi pavanenge vachitengesera vantu vakwanisewo kuwana mutuso mukupona kwawo.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti kana kuti nzinde dzembiti idzo dzinoitwa zvekusanganiswa nemvura uye vanhu vozomwa kuti vapone.

Mukupona kwedu antu tinoona kuti tinofanira kuendavo mumashango yechinotsvaka mitombo iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana, uye futi inotibatsira kuti munyama dzedu dzisakasira dzangobatwa ngehosha.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha imwe inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Uye inoita kuti mishuna yedu igarewo yakagwinya , mitombo iyi inosanganisira ana guku, mukaka kana ana tsangamidzi.

Mitobo inowanikwa mumagwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana, mitombo iyi angangodai ari mapande emuti kana nzinde dzemuti kana mashakani ngokuti aya anongosanganiswa nemvura uye vantu vobika nemvura uye vozomwa kuti vapore.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inowanikwa iri nzinde, mashakani kana mapande embiti.

Mazuwaano antu aakuendawo kumashango vachindotsvaga mitombo dzembiti nenzinde dzembiti kana mashakani embiti , apo paanenge vachimagadzira kuti akwanise kuzotengeserawo antu anogare mumataundi kuti antu aya akwanise kuwanawo mutuso inoita kuti ararame zvakanaka

Mitombo inoonekwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira ana guku mukaka muchiku kana tsangamidzi iyowu unoshnadiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kana kutodzivirirawo kubatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Mazuwano tinoona kuti vantu vazhinji vanotodakarira maningi kushandisa mitombo yemumakwasha iyo inenge ichirapa hosha dzakasiyana siyana uye unoita kuti mushuna dzedu dzirambe dzakahlamburuka.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inokwanisa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inenge ichisanganisira mashakani kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumagwasha iyo inoshandiswa kurapa manhenda akasiyana-siyana uye mitombo iyi ringangodayi ririgehlani kana anatsangamidzi anoita zvekuryiwa kana dzimweni mitombo dzinoitwa dzekudzodzwa panenge pachipanda kuti papore.

Tinoonawo kuti mazuwa ano nemumataundi mitombo inowanikwa mumakwasha yavayowo uye inenge ichishandiswa kurapa hosha dzakaparadzana mitombo iyi nedzimweni dzenguwa inenge yakaiswa muzvibhehleya yakasanganiswa ngemvura vanhu vachitenga kuti vakwanise kumwa kuti nyama dzawo dzigare dzakagwinya.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo magehlani ngaka muchukuwawa Nana tsanga midzi awo anenge achishandiswa kurapa mukuhlani.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha iyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisiravo vana gezhani kana tsangamidzi. Izvo zvinoshandiswa kurapavo matenda akaita semikuhlani nepamwenivo pangadai pane maronda anenge achipanda.

Mitombo iyo inooneka mushango yakaita seguku iyo inokaiwa ngeantu voenda nayo kunoibika pachoto vorya nesadza. Izvi zvinoite kuti zvinovachengetedzawo kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana- siyana. Mitombo iyi inosanganisawo gehlani, tsangamidzi nemigwavha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana dzingangodai dziri mikhuhlani nebesha.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi, imwe yacho dzinogone kunge dziri nzidzino kana mapande ayo etinotsenga tichimwa muto wacho kuti tipone.

Mazuvano tinoona kuti vantu kana vakange vasina mituso vanoendawo mumashango vachinotsvaka mitombo iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Vachizoendawo nayo mimataundi pavanenge vachinotengesera antu anogara mumataundi, Vachipiwa mituso kuti vakwanisewo kutenga zvavangadai vachida kurya nemburi dzavo.

Mitombo inowanikwa makwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana inongodai Ari matapa muchukuwawa kana kuti tsanga midzi idzi dzatinotsenga paya paya patinenge tichirapa hosha dzakaita semukuhlani.

Mukupona tinoona kuti ngedzimweni dzenguwa kana tawirwa ngedenda tinofana kuenda mukakwasha kunotsvaka mitombo iyo inoita kuti hosha dzetingadei techirwara nadzo dzikadike kupera

Mitombo inoonekwawo mumakwasha iyo inoshandiswe kurape hosha dzakasiyana siyana, kuti antu ange achipona. Mitombo idzi dzakanakire kuti ngedzimweni dzenguwa tinogona kudziona pasina muthuso.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha kana kuti mumashango iyo inorapa hosha dzakasiyana-siya. Mazuva ano kana vantu vakange vasina mutuso, uye vasangana nedenda ngedzimweni dzenguva vanotanga kungotsvaka mitombo mumakwasha vomboedza kuzvirapa asi kana zvazorambisisa ndipo pavanozoenda kuzvibhedhlera. Kuti vachinoona madhogodheya vakwanise kurapwa.

Mitombo inovanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisiravo ana guku, tsangamidzi, mandimu neminguraurwe.

Mazuva ano tinoona kuti nedzimweni dzenguva vandu vanenge vasina mututso vakawirwa ngedenda pamweni pacho vanoendawo mumashango vachinotsvaga nzinde dzembiti kuti vakwanise kutenga kana kudzibika nemvura kuitira kuti vamwe mvura yacho iyoyo kuti vakwanise kupona.

Mazuwa ano tinoona kuti kana muntu akarwara kunyange asina muthuso anopindawo mumakwasha umwo vechinotsvaka mitombo iyo inoite kuti vakwanise kupedza denda ravanenge vechirwara naro.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana angadai ari matenda emaronda kana matenda ehuku anokwaniswa kurapwawo negehlani kuti maronda edu akasire kupora kana kuti huku dzedu dzipore.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti dzikasire kupera. Mitombo iyi inosanganisirawo nzinde dzembiti, mapande kana mashakani embiti.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakatarangana mitombo iyi inosanganisira anaguku, tsangamidzi, mandimu, gaka anamuchukuwawa nedzimweni dzakadaro.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo guku muchukuwawa ngaka kana nemashakani emujumbuya.

Mazuva ano tinoona kuti vanhu kana vakange vakasangana nematenda akasiyana siyana kana vakange vasina mutuso vanoendawo kumashango vachinotsvake mitombo iyo inoita kuti matenda avanenge vachirwara nawo akasire kupera.

Vantu mazuvano kana vakange vasina mutuso wekunotenga mitombo kuzvitoro vanopindawo mumashango umo mwavanonokwanisa kunotsvaka mitombo yenzinde dzembiti kana mashakani embiti kuti vakwanise kuzvirapa.

Mitombo inovanikwavo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ingangodai dziri nzinde dzembiti kana mashakani embiti. Ayo anoita zvekutsenga kana kuti angangodai ari mapande anobhoiriswa nemvura. Kuti akasire kupona kuti vantu vamwe vapone.

Mitombo inowanikwa mumakwasha, iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira ana gedhlani, guku, muchukuwawa nengaka.

Eya mazuwano tinoona kuti vantu vakange varwara ngematenda akasiyana-siyana vavakuendawo mushango vachinotora mitombo iyo inoita kuti vakasire kupona uye mitombo iyi imwe yacho inoita zvekutsenga imwe yacho unongodzodza panenge pachipanda kuti pakwanise kunyarara.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inoshandiswa semakwati nembiti kana kuti mashakani nembiti aya anokwanisa kusanganiswa nemvura munhu omwa otopora.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mapande emiti kana mashakani emiti ayo anosanganiswa nemvura nedzimweni dzenguwa anoitwa zvekukwatiswa pachoto uye vantu vozomwa mvura yacho.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, kuti hosha idzi dzikwanise kupo kupera. Mitombo iyo inosanganisira anagedhlani, tsangamidzi, ngaka, guku, nedzimweniwo dzakadaro.

Mitombo iyo inoonekwa mumakwasha iyo inoshandiswawo kurapawo hosha dzakasiyana-siyana mitombo iyi inosanganisirawo gehlani, guku, ngaka kana muchukuwawa iyo inoita kuti mishuna dzedu dzigarewo dzakagwinya dzisangobatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana.